Sumudaho yaa, sumudu ee gobba ikka dandaano woyi mite mitetta uurinsha xawisanoha ikka dandaano sumudu mite mitete uurinshara umiseha ikkinohu no.

odoo odoote yineemmoti mittu manchi afeeworenna leelleesire afinoikki manchira woy coy ikka dandaanno gobbate odoo ikka dandiitanno hatte odeessinanni doogo odoote yinanni

Mini uduuneti yineemmohu minu giddoni horonsi'neemmore e"e minu giddonni babbaxewore worre buna gafiratenni ikko sagale loosirateno horonsi'neemmore waa agate horonsi'neemmore mini uduuneti.

Looso, loosoho yaa egenoten iko woliqaten angate loonsayire ika dandaano, loonseena horo aanore baalankani loosoho yinanni

Hijaara, hijaaraho yaa e"e kinchunni minanni mineti yaate, lawishshaho kinchunni sanfe e"e minu aana minnanni minanni mine hijaaraho yinnanni.

Sumudaho yineemmohu mitte mittente uurrishara umiseha ikkewoo sumudi heeranno yaate lawishshaho

Ama'no, ama'note yineemmoti babbaxitino ama'no heedhano lawishshaho kirsitinu ama'no, isliminu ama'no no, orthodokisete ama'no ikka dandiittanno hate baalla ama'note yinnanni.

Adawu agarraano yineemmoti saada ikkitto mannu baxeworinni gawajamanokki gede agartanore adawu agarraanoti yinnanni.

Poletika poletika yaa mitte mittenti gobba massagantaahu umiseha ikkeyohu poletiku noose yaate lawishshaho poletika yaa gobba massanganni woyi manna marra'nanni massanganni doogo poletikaho yinanni

Daddalloho, daddalloho yineemmohu babbaxewo daddalla shiimunni kayse jawu geeshsha daddallanni shiimu birrinni hananfe jajjabbu birrinni e'e daddallanni daddallo baalankanni daddalloho yinnanni

superimarikeetete mirte superimarikeetete mirteeti yineemmoti ee intayre ikko angayre hattono bisoho buudhinayre umu dananchira buudhinayre worranni base woy hirranni base ee superimaarikeetete yinanni

Booharanni mereersha, booharanni mereersha yineemmohu ee buqenke marre haaronsi'neemmo woyi foolishi'neemmowa ikka dandaano intayi anganniwa ikka dandaano hakku booharanni mereershati.

koatete yaa lekkate wodhine ha'neemmote milli milli yineemmo woyte mitirichi qasanonkekki gede woyi kisanonkekki gede woyi gawajameemmoki gede agartanonkete tinni koateno babbaxinohunni ,babbaxewo uduuninni loonsonnite biifanote.

Biifisa biifisate yineemmori raga ba"eyoha raga qolle biifisate yaate lawishshaho mine biifinsanni doogo ikka dandiitanno meessaneete biifisi'nanni doogo ikka dandiitanno

Bunu minenna sagalete mine, bunu minenna sagalete mineti yineemmohu bunu mini buna ganfe hirrannite yaate, sagalete mineti yineemmohu sagale qinshe rainse intanni gede shiqqi assine hirranni mine.

Mininna dubbu saadaati yineemmoti mini saada yineemmoti mine mannu ledo heedhannota mitteenni mittu mini giddoonni galtannota mini saadaati yinanni dubbu saadaati yineemmoti dubboho gobba galtannota ikkase leellishshanno

Odoo, odoote yineemmoti anfonirenna leelinore xaweyore woleho afinokkihura leelinosikki manchira odeessinanni doogo odoote yinnanni.

Muronna laalote yineemmoti, muronna laalo babbaxewore winxenna mure fullanoha murote yinnanni hakkuyi aanano laale iillanohu murinohu laale iillinoha laalote yinnanni.

Politika, polotikaho yaa manna gashshinanni doogooti woy mannu galanno mannu massagamanno doogo ikkasi xawissanno.

baattote ofollanna dhagete yineemmoti baatto eee babbaxiteewo gari ofolla afidhewo lawishshaho eee baagaame lagichaame eee ilaalaame gotti yiteewoti heeshshi yiteewoti no baatto hatti ofollase dhageeti yaate

Seensileho yaa biinfileho yinne woyyi biifisate yinne assinannire woyi budhinannire woyi uddi'nannire ikka dandaano lawishshaho mayi beetto ikko labbahu biinfileho goowaho wodhittano woyi angate wodhittanore e"e maccate wodhittanore seensileho yinnanni.

Booharanni mereershati yineemmohu e"e buqenke haaronsate,e"e meesanettenke hagiirsiisate yinne marre booharranniwa booharanni mereershati yinnanni.

Godo'le ,godo'lete yineemmoti babbaxitinoti danni godo'le heedhano lawishshaho lekkate kowase godo'linanni godo'linanni godo'le angate kowase godo'linanni godo'le dodashote godo'le hattonno.

babbaxino dani uduunnicho yineemmohu eee babbaxewo dani uduunnichooti yineemmohu mine horoonsi'neemmoha ikko wolewa horoonsi'nayha lawishshaho mine billabbaoo ikka dandiitanno akaafaho yineenna bushsha hogoogfayiha ikka dandaanno baatto loonsayre haqqe boci'nay

Muro murote yineemmoti wixa winxe xeena baattote giddonni mure fulaaha baalankanni murote yinanni.

Hodhishsha, hodhishshaho yineemmohu ee dargunni darga manna ikko babbaxeyo uduuneno ikka dandaano dargunni darga haare saysanoha woyi haare ha'ranoha hodhishsha yinnanni.

Mini uduune, mini uduuneti yineemmo minu giddoni horonsi'nanni uduune baalankanni minu uduuneti yinanni

poletikka ,poletikkaho yaa mitte mitteti gobba poletikunniti massagattanohu togonno yaa poletikka yaa manna gashinanni ikkasi leelishano

koatete yineemmoti lekkanke babbaxeeworichi gane gawajjishshannokki gede woy lekkanke baccannokki gede lekkankera wodhineemmota koattete yinanni

Mininna biirote uduuneti yineemmohu, minihu mini giddonni calla horonsi'nanniho yaate ,biirote uduuneti yineemmohu biirote horonsi'nanni lawishshaho biire worqatta konpitere ikka dandiittano.